Aleenni la ini lawishshi garinni aantete noo qaalla qaali suudunni babbaddinanninna Qaagiishsha xaadissinanni qaalla suwissine qaalla qaali suudeho baddanno nabbabbe Aleenni la ini.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

Loonsani heenoni ijaaea kone loonsani henooni ijaara loonse gundoonikiha ikanna miniidosilo halalado ikke leelano yate kunu miniido halaladu mini jaware amadano.

qaagge kultannoheta borreessite sa ino isayyo niwaawete amado la atenni taashshinsa qaagge kultannoheta borreessite qaagge kultannoheta borreessite sa ino isayyo.

Inte ka ni gedensaanni soodo nabbabbanno yannara wole cambalaallitanni dagganno oosora jajjabbu maxaafa la anni ha runsitanno gede itanna gatinohu hee riro uynanni.

Duuchu manni loosu haja lainohunni hasaawu heerenna gamba yiinoha ikkanna mittu beettira hasaawate tari woyi ante iillitenasi huuro naggi assanoha amade coyiiranni no.

Kiiro haammattu manni mitte hoowe gidoonni naffara wonbbare wodhe noori offolle affanttanno. Qaaqullu shiimmadu noori leddo nootta xawissanno yaatte tini misile

Kaameelu duuchu noohu gidoonni alibiidihira iimmanni rootto, danna kuulla, kolishsho siwaagottenni usurre hee'noonni haqqe qacceette diranite uuritte nootti leelittanni heedhenna

kowiicho aleenni misilete aana noori maati yine titire kulliro babaxino dani woy kuuli nooti biiffanno misile leeltanni nooe anera tino koate nooti leeltannoe

Mana kawa ka`a qolano wogi manna darguni darga masanoha konne baawuraho yine su`minaniha ikanna kuni baawurino jajabbu quchumira calla afamano.

Qoonqote Tuqqo Qaale daa a taa non ni ti daa ataanonniti il chin shan ni ri illachinshanniri hob baa te ten ni hobbaatetenni ha ra ma ten na hara matenna Babbaxxitino.

Tinni kayinni safaricom simcardete dirijitye kaamelirra lossassine haare baasetenni baase harranotta leelishanno wolirino qoole koolisho doogo anna, mullesi qoole haaqu ,ijaari kaamellu wolirrino haato baabaxinorro nootta leelishanno missilleti. Xawissanchisano no.

konne bayicho noohu tima shaanunni intara qixxeessinoonniha ikkanna, lamu timi nooha ikkanna, hattono lowo geeshsha biifano shaani saanete nooho, konne mannu roorenkanni hashsha horonsi'ranno.

Kunni sumudi tuqu xaadooshe ikasi xawisanoha ikanna konni tuqu xaadooshi horo manna wolewa heeranohu woluwiinni xaadisate kaa'litano kunni xaadooshi yuutuubete.

Waajjo umu uddanonna kolishshonna waajjo afidhino uddano aleenni uddirinno manchi haanja mu'ronni diwantino baatto aana haranni noo manchona haanja mu'ro giddonni awukaatonna ananaase leeltannowa.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Hattono haaru rosiinsanni uduunnichi giddo horonsi noonnita rosiisate hayyo la annohunni xawishsha aanno Hattono haaru rosiinsanni uduunnichi giddo horonsi noonnita rosiisate hayyo la annohunni.

Kunni maxaafi sidaamu dagoomu qoqqowi mootimma gido budu sagale wodhinanni shaafeetate daafira boreesinoonni maxaafaati konni maxaafi wogga gudise amade Nooho.

Kuni manchi su'masi hayilemariyam desalegni yaamamannoha ikkana itiyophiyahono gashashaancho ikke loose umisi yannanni gashoote agurinoti qaanganittenna wolootahono dancha lawisha ee saino

Konne darga addi addi shaqaxe leeltano tini shaqaxe uyiitanno horo addi addite ise uyiitanno horo giddo ise dadaline babaxitino e'o afirate lowo horo uyiitanno

Biiffinsoonni dargaati kuni, togo assine biifinsannihu babbaxitino dani qixxaawo heedhanno yannara ikkanna kowiicho ofollinanni base woy wombare leeltanni no yaate

Tinni beetto dikkote fulte uduune garafidhanni afantanoha ikanna udanonniti horo mannaho qiida gargarate horo uyitano. Konne darga mannu woxe afirate yee hidhe kae qole hiranni leelano.

kowiicho mannu beyanete itanni angansa gamba asse diriirse nooti leeltanni nooe anera ikki garano ikkiro heerona yaa baxeemmo ani anga diriisa faayyate

Nabbawa Sagalete yitannota niwaawete umo saleedu aana borreessinsa daqiiqa Loossinanni Looseemmo woroonni noo qaalla aana Sagalete Dana yaanno miilla ne ledo hasaabbe.

Kunni itophiyu ambaasaaderi diinna mufti yinne woshinnanni manchi coyirinota itophu xashote doogo afidhanoti addaho yitano borro lae lowontanni tashi yiinoe.

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate doogote gaare xiiwannohu leelanni nooe

noonte hi hagiirre qussinanninna Togo noonte hi hagiirre qussinanninna Togo Togo qussinanninna hagiirre hi noonte yitanni Diru kaayyaataamo ikko ne !

Barru Rosi Amado kayinni Suwise Nabbawa huuro ne naggi assitine ani massaganna mitteenni nabbambo Barru Rosi Amado Barru Rosi Amado.

Daahe kai gedensaanni duu mitanno gede qussate kiirtino kiiro ikkitinota hogunninna haanxunni fuge usuranno Daahe kai gedensaanni duu mitanno gede qussate kiirtino.

Kuni aleenni leellanno baychi baattote giddonni iibbillu wolqa dhoosse fultino baseeti. giira lawanno wayi kofame afamanno. wayi danasi duumo lawanno. qaccete kinchu afamanno.

Babaxxittinno daninni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori isi maattiya yinummoro manchu shiimma ithiopiyu baandeera alibbanni wodhe, isi seese udirre offolinohu leelanni noo yaatte

Mannu duucha woyiite minnansa gidoo haqqe kayiisiranno. Korkaatuno mayiirati yiniro arri yannara nafara caale dancha afirate yeeti. Lowo manni nafari hattooho.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

sidaamu manni qeexaala qeexaa'lanni mitteenni ikke lekka taashshe kaysanni haranni nooha leelishshanno misile ikkitanna, qeexaalu sidaamu gido mannu hagiirensanna dadillensa xawisanno garati.

Qoleno hasiisanno xawishsha huurote woffinatenna gottinate hekkonna niwaawete fiche xaphi assite amaddanno Qoleno hasiisanno xawishsha huurote woffinatenna gottinate hekkonna niwaawete.

tini harichu gaareeti isi gongo'mishanni haare harannote lowo geeshsha baxissannote lowo geeshsha akkalte bainote heedhu geetino heedhuro heedhona lowo geeshsha looso loossinota labbannona

Duucha gumma mimmitoho amadanteewota afirinohu maati? Su'masi maati yinanni? Qoshisi woy qoolisi dani hiittooho? Maay horo afirinnoho? Mamiinni afi'nanniho? Maaho kaa'lannoreeti?

daafira diximbii leemmona ille ya la anna Xaaleenu tenne macciishshite mitte ayirrite shiiyye e yee reyote qaraaro illesi noo saa abbite Giddose noo qalimmi dana la anna koshshi assino !

Insano Ingilizete afiinni Babbaxxitino shiilla giddonsa Vaytaamine yine amaddinorenna intummohu gedensaanni woshshinannireeti Insano Ingilizete afiinni Babbaxxitino shiilla giddonsa Vaytaamine yine.

Agatto lamewa benkanni dimbisano agattonna dimbisanoki agatto yinne lamewa beenkanniha ikanna tinni agatto kayinni dimbisanoki agatto widira hige gaamantano agattoti?

Xa tenne missile aana la'nara leellanno gede assine kayiinse worre hee'noonniri buunxe la'nanni woyiite leellishshanni noori ninkera xawanni nooha caabbicho xawissanno.

Babaxxittinno daninni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori isi maattiya yinummoro taaborri ama'notte mini makaane yesuusihu konni garinni biiffe nootti leelittanno yaatte

Borreessate Bude Darbu Malaate Lowo geeshsha danchu garinni daqiiqa qaaggine kultinoonnie Borreessate Bude Darbu Malaate Lowo geeshsha danchu Borreessate Bude.

Sidaamu dagaha kunni maanni buddu uudunne feenni udirre afooho masikke tuire baallunku kiiro lowo manni mayiira fule uurinoro dianifoonni yaatte

Konne darga addi addi kinna leeltanno kinna kalaqamu jiro giddo mittete kinna afantanohu baatote giddoniiti ise uyiitanno horo addi addite

kuni mini babbaxxitinota aggatto anganni mineeti. konni mini giddo babbaxxitinoti dimbissanno aggatto no. kuri agatono lowo manni horoonsiranni afamanno. loosantannohu gidduniiti.

Egensiishsha duucha gede assine egensiisa dandiinnanni lawishshaho afuunni, borroteyi ikkanna Kuni kayii bilbila hidhinanni aamansha bande bande deerrisinni worre egensiinsayi hee'noyi.

Kunni minni uduunnichooti konne uduunicho haqunni loonsanniha ikanna konne uduunicho koate calla wodhate ikikinni wole uduune wodhate asine biifinse loonsoonni gari lowo geesha baxisanoho.

Doogo kolishshotte aanna hashsha lowo kaammeela mitto darattenni hige alibba worora higge hadhanni nootti leelittanno yaatte. Kawiddi doogo ragaanni xexerissunni manchu badheenni mancho hogowe haranni noohu leelanno

Tenne misile aanna babaxxittinno daniinni woroonnitti duucha uduunne suuqqera udii'nanni uduunni, borissu, goowaho wodhinanniri, safeeddu, seessu uduunni baallunku duuname noohu leelanno

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini tini haqqe biiffannote

Wi'la heedhenna adawu agaraano gegisittanni no madarshu qaera, kuni leellishanohu tene kalqenni baxxi manchi adawu agaranora miilla ikkino gedeti loworinni buuxa dandiinanni.

Xa tenne missile aana la'nara leellanno gede assine kayiinse worre hee'noonniri buunxe la'nanni woyiite leellishshanni noori ninkera qaamatto coommishate horoonsi'nannita babbaxxitino xagga leellishshanno.

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile wi'litanna dogisiissanni noomo beeto xawisaano yaate.

konne qaale qaali suudu Loossinanni deerrinni babbandiro aantete noo qaalla qaali ashala l yannohanna suudu deerrinni babbadde konne qaale qaali.

anni mma nenna amimma Annu Baysibao mini mitiimmate arru nenni gaabbadiagurtinannina daannanni gate mooraano techonni kayissine ise looso buna guddanna hashsha barra beekkineenna iseno darawose agadhine honsannina !

Kun misilete aana leelannohu simintote fabirka ikkana siminitto babaxinorichira horo uyitankeha ikkana mine mi'ninanni woyte balanixe qixeesi'nayri giddo mittete yaate

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile liddi gitaare goddo'lanni noo beeto leelishshano.

Konne darga leetanno manni addi addi garinni hasaawo assani leelanno insa mule noo baatote ofolla gari lowo geesha la'ate hagiirsiisanno

Sa'u yannara rosaano fonqolo ayerete iima sonkanna fonqolantinoti qaangayiita ikkitanna. Mimmitu fonqolo la'annoki gede mereeronsa huxxine worreenna fonqolante sa'inota xawissano.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltanno tini elekirtiroonkisete

Muro uyiitanno horo giddo addi addi horo leeltanno uyiitanno horo giddo sagalimate ikko hattono addi addi xagicho afate lowo horo uyiitanno

ane Ate kukkubbe Lubbera hoora ane Ate Ate ane hoora Lubbera kukkubbe Hoorama ya ile Kubbite kaddosi jawa jaddo ubbe !

Doogote aana mannu booharara hawarrise arrisho qiidduro fulanno manni doogote afoo milli assirate yee muuze, hayiixu wole w.k.l hidhe fulanno.

Coyi ra daqiiqa daqiiqa Su ma Coy fooliishsho Kaimira Loonseemmo Looseemmo kayinni dubbu saada su mu coy fooliishsho kaimira giddonni lame doorre heewisiisatenninna borreessamanno yannara hattenne coy heesagisiisatenni hasaambeemmo.

Sagalete mine lawano, kuni sagalete m8ni manu daye ite age baatooshunni baaxxe haranowati, tene misilete aana la'neemontenni gede koni sagalete mini motore uurinsanni oaarkinge afirino

Lowo geya kalittinno hayiisso giddo uuritte nootti usurantte saa unuunname qolitte qalitte nootta labbannotti saa addankka biiffannotti xumicho leelittanno yaatte

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro koate goomame mitte lekka calla nootti leelittanno yaatte

Doogo bobboodda fultinota ikkituro kaameelu kibbamaranna marro qoltine uwara dandaanno Doogo bobboodda fultinota ikkituro kaameelu kibbamaranna Doogo bobboodda fultinota ikkituro.

Kunni uduunchi elekitiroonikisete uduunnicho ikanna konne uduune mine horoonsi'nanni uduuneeti konni uduunni horosino sagale galturo busha foole abitanoki gede lowo geesha kaa'litanno.

May loosamay noowaati? Loonsay woy assantanni noo ikkito maati? Meu dani gumi no? Baalunku gumi mittu danihoso yaano mitte haqqichote danihonso baxxanno?

Hakiinnino aanchitine Jawa borreessate bude agadhine isayyo borreessa ikkite borreessantino fidale ayeetiro ronseemmo Hakiinnino aanchitine Jawa borreessate bude agadhine isayyo.

Haqqu loosinni loonsoonnita mannu ofollate horonsirannota su'mase wonbarete yinannita soofu garinni loonse hayiissote aana worreenna badheseenni qorqorrote mini shiimu no

Rosu Shiqo Wodhi woronna Rosiisaanote Biddissa Bitima Kuni rosiisaannte biddissinnna rosaanote maxaafi woyyeessinoonni karikulame garinni dadhitino afiinni nabbawa borreessa macciishshanna coyi ra xomoosse dandiitanno gede hawaqisate loonsoonniho.

Boota boota gorine intaniha ikanna tene intani boota hodhishaho hogonbana mitu ane agure`e dihareemona yaana hogobani noota misile leelishani no.

kayinni Gurdu mitte coy fooliishsho giddo noo sa u yannara Gade yaanno uminni assoote kulannonkeho kayinni Gurdu mitte coy kayinni.

Lame addintanni biifinse loonsoonni barcimi lowo geeshsha seesiinsoonni darga baxillaancho woshine hagirsiisate qixxeessinoonni base ikkite addi addi xawaabba dimmi bilici yitaare worre biisinsoonni dargaati.

Mini giddo ofollinanni barciminna siwiilunni loonsoonniti kurse woroseenni ise irkisara worronnihu gurano giniiteenni higge lame lame lekkuwa heedhanna aanase Toshiba yinannit laptope worronni

Nabbawate Albaanni daqiiqa Loonseemmo techohu rosinke umi suwise nabbawate Nabbawate Albaanni daqiiqa Loonseemmo Nabbawate Albaanni daqiiqa Loonseemmo techohu rosinke umi.

Lamalate Rosi Umo Waaliyanna Cilaada Galashsho Barru Rosi Amado konne qaali suudunni nooha Qoonqote Tuqqo Xaadisanna Babbada xaadinse nabbambiro amaddannoreeti yaanno qaale ikkanno.

M8ni saada addi addi horo uyiitannno uyiitanno horo giddo addo maala buurona woleno kuri lawanoreeti insa mule leelanno dubbi giddosi addi addi horo aanoho

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori maati yitine heddinanni? kuni ijaaraho manchotenna bunu mine ofolle noo beettooti.

Gallanni Rosiisaancho dawaro minnanni fulannohu du namaanchu ishini borreessitanno yannara mitiinsannonsari mannu shuma sagale qixxeessinoonni hee riha ikkiro kaa linsa Gallanni Rosiisaancho.

Sidaammu daggara woyi mannira umisiha ikkinohu budu, seeru, uddiratte budi, noosiho kuri geeru gonniffa udidhe baaluniku siqqo aniga amedde qeexalitani noo

Sidaamu daga giddo budu sagale giddo mittu buurisame woyi shaafetate yinanni. Ane kayii lowo buuro worroonni waasa ita lowota dibaxisaae.

Loonseemmo Qolteno mereeronsa millissanni towatinsa kayinni Geedimonna Qorke nabbambe niwaawete giddonni fultino xa mora dawaro borreessine qolleemmo Loonseemmo Qolteno mereeronsa.

Kuni sagalete mineti, kuni sagalete mine duucha hajamanno sagalete hajante marite huribaxitanonna saga'litanno mine sagalete mineeti yine woshinanni woyi su'minanni

baadi xagga lawannore safarranni safaraanchi ledo worre duuchurichi hidhine sagalete karsinanniri noowa leellinshanni hee'noonnita duumu kolishshunna bullu uduuunni noowaati yaate

Mitto bayiichcho duunnamme fulinno haqqi kiiro lowo geeshsha battirannoha ikkassi xawissanno yaatte tini misile. isihu su'misi maatti yinummoha ikkiro reejjichoho yaatte

Kunni darga leelanori arishote wolqanni caabichu xawano gede kaa'lanoha ikanna konni uduunni aanna itophiyu sicci qasame noohu leelanni no. qooxeesisera hijaarano minnanni hee'noonni.

sidaancho beetto sidaamu bude xawisanno garinni uddira uddiraansi yite kawa higge dagganni noota leelishshano misileeti yaate, tini beetto angaserano gereere amadde no.

mannu maa assanni uure nooohoro afano hoogummoro dikkote woy jilu heerenna gamba yee noo manni leellanni nooe anera heerona baxisanno faayyaho lowo geeshsha

Kunni lammu mini qoteho noori leelitanno inisanno mittu sabba calla ganenniho layinikihura alenni sabba digganenni qaette awawu noo alibbani dooggono noo

kuni qooxeesi latishsha loonsanni hee'noonniwa ikkanna, kuni qoxeessi addintanni albaanni fullanni buusi woroonni hige nooha ikkanna, xa loonsoonni buusi lowo geeeshsha biifannoho .

Mine minne gundoyiikkihu leellanno. Konni mannira albaanni bushsha calla gannoyi. Giddoonnino bushsha ganne hee'noyi. Huxxano qorqorote qaafichini huxxinoyihu leellanno yaate.

su mi ledaanotenni Addi addi mitiimma noonsa coy fooliishsho borreessanna ha runse su mi ledaanotenni Addi addi mitiimma su mi.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno lame

Aaneno injoweello hee ne ganniro qunquma amande uulla worre isi ganihu Qolleete godo lera hasiisannohu yoo widira qolle qeendanni Aaneno injoweello hee ne.

Labballu uduunne worranni daddalu basera duuchu uduunni no. Shamishe, bolaale, layiinole w.k.l noo baseeti. Uduunnu kunino babbaxino kuula afirino uduunneti.

Tiini xawissanhu biifado ekktinota siidamu weedelitetti uumoho hooco haatono aalbahoo kuulu nootana goowahonno xoiqa wiirtinnota buuxate laatenno dandooma kiireno goiwaho wordtiino.

ini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Buna kone buna misilete giddo beetu woyi manchu leelishanoha isi kayisire iilishire misilete aana leelishani nooha ikanna baalu gudisire duume no.

Weese yinaniti tenneti hanja hooga afidhino kuri hiddonno hayiso leelitanno konne bayicho badiyete yinanni hattono low geshsha bifino weese lelitanno

Kunni egenishishaho isino sidaamma latishshu korporeshine A,A yiittano borronni xalinoniho yaate worosinni giddora e'inanihu waalicho saaniqqi noo iimasinino haanija murro leelitanno

Koatte tene wole basenni hidhine abbine xaano hasirano manni lae doodhe hidhara yine dirre woroni baseti tini daddalu suuqe haqquni loonsonite tini woranni kifilla.

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

Nabbawa jawaachishinsa daqiiqa Addi addi mitiimma noonsa heedhuro hasiisanno garinni kaa linsa Nabbawa jawaachishinsa daqiiqa Addi addi mitiimma noonsa Nabbawa.

Egenshiishu aannoti addi addi horooti isi aanno horo giddo mittoricho worooni woy duunoonire seekine biixate lowo horo aanno konira isi worre heenooni base la'numoro lowo geesha hagiirsiisanote

Tini misile maa leellishshannote togo biiffinoti yinummoro tini. addi addi kuula amadde nooti dancha gede assine kaamerunni haa'noonniti baxissannota ikkite leeltanno mannu waaasa raisanni no

Kowichoono nooha lanemoohu burisamme shikinshanni udunchee xiilteho mulessi mokko noo hattono hokkichu noota shikkinhu sayyinte ekkinotaa saggaleno sidamuu buudita ekkitnota xawissano

Booharatte yinne loonse qixeesinoonni baase ikkittanna lowo maninno , kaameru maninno, biiffaddu bayichira wonbarra woreenna offole nootti leelittanno xa yaatte

Egenshiishu addi addi horo aanoho egenshiishu aano horo giddo mitoricho seekine bande afate lowo horo aanno isi aana buurooni qalame lowo horo uyiitanno

tenne miislera lananni hennomohu anganni agatto ekkitinota esseno malawoo yiinanita ekittana esseno shiiknshannhu fiincho ekkanotana esenno anganhuu arohoo ekkinottana danisinno biicaho

Meya beettooti aanase waajjoricho udidhino maancho uddidhino uddanora qacce qaccete baqqalarichi nooha goowisera seesiinsoonniricho wodhitinoha hattono suumesera duuno kuula buudhitinota umiserano Boca kuula buudhitino

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowore afidhinota ikkite shiqqinota ikkitanna tini misilera tittirsha hasidhanno duuchu dani sagaleeti yine woshshinanni.

Tenne misilenni la'neemmoti maati yiniro lamu mannooti uurrite noore ikkitanna kurino meyaatenna labbaaho yinanni qoleno babbaxxino egenshiiahaha loossanni nooreeti yaate.

Addawaanu seeru beetto beettu anninna ama beettinsa seenneho umise qalonninna fajjonni baxxino beettira iilliro beettinsara uminsa halchitino beetto mine assidhanno woy umisenni e anno ayiddese xa midhenna fajjishiishidhe budeeti.

kuni amma'no leellishannoho ortodokisete qeese ikkasi udirasinni buunxanni yaate ikkollana gaccoho wodhinori lowonta giwisanno uduunnisi injaannoho kolishshollana heerona ikiki garano ikkiro

ini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Duumetenninna haanjatenni qorqorro fukkinoonni mini dirantino kifilla afinoha ikke, addi addi dani kuula buurroonni waalchu tuuqqa noosihonna albaanni mannu kincho bonce biifanno garinni loonsoonni doogo aana haranno manna.

Hixxu haqqeteyi huxxinoyihu mule kinnanna bushsha woroyi. Konne bushshu aana kiiro shoole ikkanno mei no. Qoleno doogote mannu kawa ka'a hige haramayi no.

gedensaanni qoltu Woshshite ikkito Beeggitu gedensaanni qoltu Woshshite Woshshite qoltu gedensaanni Beeggitu ikkito qachu mannira Beeggitu haadhannoti Ballo ama ya !

Kifilete giddo ka e nabbawate Loonseemmo jawaattannokki hasiissanno kaa lo assitanni jawaachishinsa Kifilete giddo ka e nabbawate Loonseemmo jawaattannokki Kifilete.

tenne basera jawa ijaara ikkinohu nooha ikkanna, kuni hijaarino lowontanni biifannoho, konni hijaari iima afiro labballu dananchi mine ikkanna, woroonni kompiiterete mini no.

Hijaara lowo geeshsha biifinse minnonniha ikkanna konni hijaari albaa qolle kayiinsoyiiti jajjabanna shiimmadda haqqe no? Hooweno fanne mannu e"awo gede assine hee'noyi.

Tenne misilera sasurichi leelano mayi mayi leelano yinumoha ikiro xarapheezu woyi wonbare jookke jooke ofolte noo ofolasinchinna baato yine kulani.

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni baadiyyete baatto arro ikkite nooti leeltanni nooe

konne bayicho lowontanni biifanno buncho siinete worre hee'noonnihaikkana, kuni bunino adote buna ikkikkinni kolishsho bunaati, siinete gobbannino udullonnikki gumi biifadu no.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate waasa qishshi'nanni badirooti

amanna Aantete angate finiincho annu amanna Aantete angate finiincho annu amanna Aantete Aantete amanna annu finiincho angate amadde Gojaamo qiidi !

Qoonqote Tuqqo Xaadisa daqiiqa Loonseemmo Looseemmo kayinni mitto qoonqote Techohu umi rosinke qoonqote tuqqonni noo qaale mitteenni xaadinse tuqqo xaadisatenna babbadatenni qaalla qaale suwinse nabbambo.

Sumudaho, sumudu sidaamunitta ayiimasinna mayimasi leellishanoho, kuni simudi alibi sidaami saihu maa asse sainoronna aye'otiro misilete loonse woronni daafira la'ne buuxxa dandinanni

tini alwni lwltano misile malelishano yii numoro dancha geede asine biifinse minoni minni noo. annani qole qorqorotebni fukinoni. isira albani hige danchu ninni noo.

Kowichonoo mislette nohunno addi addi danni rosanonna ammana nootanna allidi roosu millano noota lelishshanno kunnino roosu miini giido noota roosu qixxawo kulanno.

mannu gamba yee mittimmatenni ikke iillino gide gamba assanni nooha ikkanna konni gidi su'mino gaashete yine woshshinanni yaate, isino laalinoho.

tini maaho horoonsi'nanni fidala labbnoti duuchu dani suudi noo fidalla maati duumu leelanni nooe haanjurichino noo kuulu noohuno lelanno xeeqe lawanno

Konne darga leelanno wedelli addi addi garinni biifino uduune uddire leelanno insa mule noo muro illelte la'ate lowo geesha baxisannote

Annaho barro hocco xaanxe worroonnihu maati? Umaalloonni lamurichi leellannohu maati? Uulla duumo kuula afirinohu maati? Barru hocci aanaho noohu maa assate kaa'lannoho? Horosi maati?

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

kowiicho intannire lawannore duunnoonnniri baadi xaggati noohu madaabbarahooti heerona madaabbaru baattote aana nooti leeltannoe anera siine giddo tenne safaranniti leeltanno

Tinni lelshannohu loowo kirro noonsa manni miitowa nootana hattono addi addi loosu keechira noo maani miiteni noota kooleno addi addireti.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltanno xa lellanni noori haqqichote

onsa lattansa Kaa Kaa lattansa onsa gara Kachaari Holloote konni maxaafi albaanni qooli aana lai Labballo kaashshi kamaballi Hamaaraanchonna Yoo !

Tenne misile aana leellanni noo manchi afantino gashshaanno yinanniri giddo mitto ikkanna isino itophiyuu gashshaancho dokiteri abiyyi ahiimmediho gobbate gashshaanchooti.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro mini gidoodi lowo geeshsha biiffanno garinni leellanno

Ayyaana mitte daga ayaaname ikko budu ayaana ayirisano ayaanaho yaa bashsho barrinni badanosiri wole barra intoonikki sagale biifinse loonse intanni yaate

Konne darga mannu addi addi garinni ganba yee illete la'ate halchishaare daatani leelanno insa mule leelanno wayi giddosi addi addi horo aano

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile bunaho, diqillo giirranni hee'noonni uduunnichooti kiraaretenna woluno baxxinori no.

tini baadi xaggati lowo geeshsha mannu baadi baado tidhe galinote lawishsha buutaamete mite sagalete addi addi xisonna biinfokkire biifisate horoonsi'nannite

Tinni ortodokisete ama'no anuwa ikitanna tenne jajaba ama'note anuwara insa barcimu aanna ifilteenna lekansa hayishitanni afantano qoleno mitu jawu anni angasi masiqala amade no.

woroonni noo giraafete Qoleno hala lado albanna seeda gagaso qiniishshi giddo niwaawete amado xaphi afidhino woroonni noo woroonni noo giraafete.

sidaamu qoqowo gashshe manchi kaala desta ledamo yinannihu mitte rosu uurrinsha mare shiimmaaddu rosaano rossanni noowa daa''atanni noota leelishshanno yaate.

Qoleno saada gane fushshe kae qaxxadhara Barru Rosi Amado la ini Qoleno saada gane fushshe kae qaxxadhara Barru Rosi Qoleno.

Umoho wodhinanni geexxe woyi eleelle, tini geexxe sidaamu meeniti woyi seeni baxinohu sidaamunihu diru sooro ayyani heerano woyite umoni'sa ko garinni amaxanno

Tenni misilee xawisannohu entanni sagalle ekkitana hattino shiikno sagalee amadinnohu xabansonni malla duumo, biicana fiiloni malla shiiknshoni hattono angannha leslasuu xarmusenno mitteni noota xawissano.

Beetto roso rose gudde maasante maasose barra ayiidesse woyi fiixxase baalla gannibba asidhe bunna xorishshinna nna ise oso'littanni footto kayiinsanni afanttanno

Tini lelitanoti hayilanidete yinanita ikitana tini hayilandeno babaxitinore ange kanihu gedeninsanni hatene hayilande wiro ganiba asine babaxino loosira wirro esine loonisanni.

Jajjabbu manni moottima ikitinori cobbilisitonete doogo aana Kawa higge daggani nooretti mitte jawa meyaa manichono leddonisa noo badhennisanino haanija murro leelitanno

Xa tenne missile aana worroonniri buunxe la'nanni woyiite leellishshanni noori ninkera lame cea woro waajjo ale kayinni kolishsho, qaccesi moola woro kayinni shamu haqqira aana ofollewoorenna haqqu aana noota haanja daro xawissanno.

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni

Tini beeto barciimu ana ofoolite noota xawiisaano. qoleno wo'ma udaano udiixinoota goowaho balaato woxitiinota lelishaano. ofolitino qootira bifaadu awaawi leelano. umise danchiira duume qalaame buuxitino.

kuri manni buna agani afamannoha ikkanna hattonni roso gudde maasante noo roodoonsa ledo hagiidhitanni gamba yite oso'litanni buna agganni afantanno.

Tinni illete leelitanni nooti Beetto hallo amaxite lekka fanite mitte lekka badhe qolite fanite uurite no hakiino sa'eena lekkate seeda caama ....

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

Beeqqisaancho rosiisate hayyo horonsi ne hasaawa lawinoha eweli gede yinannihanna gaamote looso meyaatinna labbaahu mittu assootira huffi yiino beeqqooshshe assitannoha rosiisaanchu baalanti amadantinota buuxannoha lawannoreeti.

Harancho Seeda sano dandoo taysa doogo fultinota shoolki uwara saada balaxe oofaano w k l Harancho Seeda sano dandoo taysa doogo fultinota.

Tini huxxa irikidhe noo saa ameerikaanu saada ikkitanna tenne saadawinnino lowo horo afi'nanni lawishshaho ado, maala, buuro wolleno konne labbanno horo uyitanno.

Nabbawate Huwato Kuni rosi illachishannohu sasente lamala nabbawatenni giddose heedhanno amado huwatatenna borreessatenna macciishshate assootubbara beeqqo assitanni rossanno gedeeti Nabbawate.

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro kollishsho lekate ko''atte leeltanni nooe.

mannu baatto woy gooreete looso loosanni nooti leeltanni nooe ikkollana qottote loosi bushshaho miqicho hiiqqannoho faxxi asse ikkirono heerona yaa baxeemmo ani

Xa tenne missile aana worroonniri buunxe la'nanni woyiite leellishshanni noori ninkera anganna lekka waajjo kuulinni buurroonnita, lame meyaati wodhitannota fa'nancho duume koatte xawissanno.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaatemannu gamba yee hasaawa assanni nooti leeltanno

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro mannu arishshotte giddo dadalloho wodhinnore alibba wodhe noori noo leelanni

kowiicho lamu ali manni footote uurre nooti leeltano sporte loosanno manna lawannoe kuni manni assannori baalu manni assa hasiissannoreeti yaate

tenne misile baxisannonna la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile kottootu bisikilliite angatenni nadda"anni noota.

Kuni lowo geeshsa baxissanno caale ikkanna ofollate lowo geeshsa injanno. Kuu"u buuyyote mine ikkanna roore woyite gaxarrate batiranno. mulesi kayini lowo geeshsa baxissanno weese no.

Kuri adhametenna adhatte buude leelishano, konirano tini misile leelishanohu goshatotte bara asinanni hee'noonni haggirunni koyisaminno mani alibanni isenna isi e'anoha qaalu sheemate hatono wolere leelishano

Caarottete tinino gatte kaayinise afinemorri giddo mitte caarottete tinino xibba gariggaritanonori giddo mittete danasenno duumidhara maritte gibbino isenno mittowa dunnonite

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro shaanaho waa hayikisanni noohu mitto manchoti.

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile wona woy sukkaare bikki'nanni maashineeti.

qaaquullu uduunni mine xawisanno egenshiishsha ikkanna konni egenshiishshi aana yirgu shiimmaaddu qaaqquullu uduunni mine yitanno borrono leeltanni no yaate .

Mite mite shiimamaadda uullate giddoyi fultanno muro intanni. Insano mannaho lowo horo uyiitanno. Tini mitticho meinchote. Qooxesiserano haanja wole muro no

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

Tini misile leelishanu maatiya yinumoha ikkiro bifano baseet amaaru qaalinni boresone itophiyaho jawiid dikkote base yine boresinon yaate hattono baxisanno

Egenshiishu addi addi babbaxitino horo aanoho egrshiishu giddo angannori baatignererti konni egenshiishi aanna buurooni qalameti dani lowo geeshs biifannona lowo geesha baxisanno

kowiicho aleenni misilete aana noori maati yine titire kulliro babaxino dani woy kuuli nooti biiffanno misile leeltanni nooe anera tino

kowiicho mannu addi addire dadalanni looso loosanni noo manni baxisanno baychu kobilistoone lawannoe mannu tuude noo gari faayyaho ikkirono dibushshanona heerona yee aguroommo

Meyaa qaaqqulli gamba yee uurre noori leellanni nooe? Kuri qaaqqullu heerano gobbara uddirate gari togooha ikkikki digantino. Kuri qaaqqulli kiiro leeho.

Tiini miisle lelshannohu kaalkamahho hasisanno baatotee aafnani huurbatetti kuunino haanja laalcho yiinani shaanaho essini faaymatte loowo hooro aanota maanchunoo hakko baychoo lelanno

Konni hijjarri hunda lowo suuqqe addi addi daniinni loonsse woroonnitti leelittanno. Uullanni hige noohu kamellu nna xexerissu uure noo gede buunxanni

Qooxeessinkenni fulanno ishine borreessitanno yannara amanyootunni gamba assine giira borreessate bude garunni horoonsidhanno qarqaranke co icha assitanno Qooxeessinkenni fulanno ishine.

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

Kunni kaameeli addi addi uduune hogowanoha ikanna kunni kaameeli manaho ayirinore haare rahotenni mitto darga iilishate kaa'lanoha ikanna kameelu danni kayinni waajoho.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate maashine tini lowo horo afidhinote

tini mancho egenshiishshu xawisanno garinni mulu solomoni yinannita ikkitanna, loosiseno daddalo ikkino gede borro xawissanno. iseno duummaadda uduunne uddidhe muushshi yite no.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

Kuni manchu goowaho sidamu qolo yinaanni uddano xaaxire. wo'ma baxisanno uduunne uddire anga mayika amaxe biifanno bayicho uurre coyiranni no. Kuni manchino isilamu ama'noho.

techo gobbanno duu rantino qoonqo rosinkenni kayinni qoonqote duu ramanna dhaabbanno amaddino qaallaati techo gobbanno duu rantino qoonqo rosinkenni kayinni qoonqote.

Konne darga addi addi sagale loosinani uduunichinleelanno kuni uduunichi aano. horo addi addite iso worre. henooni. base seekine addi. addi garinni qorophine agara noonke

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

bunna woranni masiqamaci biifano woyi baxisanno korikaatonno bunna anganni woyite maankichono iko wole shiimadare aannaho wodhate horo aanno daafooti qole ka'enno bunnuniti siinenno baxisannote.

niwaawennita umi gufo ani nabbaweemma o nena sa u yannara ha runse niwaawennita niwaawennita umi gufo ani nabbaweemma o nena.

tini seennu bisoho woy uduunneho buudhanoti lowo geeshsha biifanoti shitote yinannite ise dana haanjate xa noou uurriteti yaate baxissannote faayate

konne bayicho daddalu base yine woshhsi'nanniha ikkanna, kuni daddalino ko'attenniha ikkanna, mannu hasi'rino garinni daye ikkannosiha doore hidhanno baseeti, waajjuno kolishhsuno no.

Tenne basera wedellu ganba yee addi addi budu uduune uddirre addi addi sirbba sirbanni mimitinsa ledo heerano baxille leelishanni leelanno

Konne darga addi addi garinni yanaasichi hayyo horoonisine loonosooni caabichi leelanno koni caabichi lowo horo aanno iso la'ayanni anino lowo horo adhoomo

Ane togo assine daabbote giddo qaamatto duucha assine woroyiita ita lowo geeshsha baxisannoe. Qoleno duuchu dani qaamatto giddo worre hee'noyi.

Mini saada addi addi horo uyiitanno mini saada addi addi horo uyiitanno uyiitanno horo giddo addo, maalu biiruna woleno kuri lawanoreeti

Lowo manni dirame ofolle no. Mitu giddo haramanni no manni no. Mitu afoonsa tuire no. Mitu heeshshi yee no yaate.

Konne badhe yaanno qaaliti eote fichesi meyaa beettono ayiddisera Qaallannita eote fiche hale woy kaa lo ikkitannota Darbu malaate kulannoho Konne.

Alichaame baattora danu danunkunni loonsse woy kalaqammu jiro batira heedhanno daaffira kunni dubbinno kalaqammuyiha ikkasi xawissanno yaatte tini misile konne bayiichcho

niwaawete Lawishsha giddonni lollongitinonna duu rantino gala woga hoga ama ela w k l niwaawete Lawishsha giddonni niwaawete Lawishsha giddonni.

Mannu sarge heedhuro diro illamoyiha ayiirisirate adhammete barra ayiirisirate duucha woyiite minensa ikko wolewa mare base babbaxino seesu uduunnini seesisiranno.

Xa tenne missile aana worroonniri buunxe la'nanni woyiite leellishshanni noori ninkera albasenna bdhe xawisate kawanna ka'a qolle worroonnita mitte haaro bilbilanna waajjo quxaminoricho xawissanno.

Egennaa misa yaa egenno bowirsa ikkite mite mite hedo rakke rahotenni affaranno ooso xunsonsa seekkite amaxxite qoxxisama dandiitanno gede assate Egennaa misa.

Qaaqqulu daimotu marte roso affidhano base tene lowo geeshsha biifinsonni yaate ikkona kayinni giddodi owaanteno togo biifinotenso mulla yawa yawa assine fushinaniwatikka.

Rosaanote mereero addi additi bisu muso ledaanotenni coy fooliishsho borreessanna noonsa heeduro kaa linsa Rosaanote mereero addi additi bisu muso.

aleenni keeshshannokkiha ximbii la giwino korkaata togo yee kulino keeshshanno yee hegerera hee ranno Ani ille ximbii lummoro dagganno ilama su ma ya hu nammora hasi reemmokkihura mayimmanna ajuujansa ba anno !

Misilete aana leellanni nooerre aana noo garinni xawissummo ikkiro la'anni noomorri huxxaho usureenna gare noori duumu barooti onitu gereewi leelanni nooe

Lane'neemmo mancho leekka noosekki gedeeti horonsidhara uyinoonnise hodhishi lowontta danchaho alibbisera noo hagiirino lowonta tashshi assanno konnira toogo mannira horonsiranno gede kulate

na yaanno uminni Mitto barra Huummeesso amasi Alamu Kiribihunni qixxaawino Laango Ama ya Sidaamunniha keere maxaafinni rosoho ikkanno garinni haa rate amanyoote kulie ballo yii !

Maa assitanni noo beettooti? Umoho usu'ritinori maati? Lekkate maa wodhitinno? Hiittoo dani uduunne uddi'rino? Gagasisera noohu waajju barri hocci maati? Badheenni fafe leellannohu maati?

Loonseemmo xaano umi gufo ani massaganna ane ledo nabbabbe Loonseemmo xaano umi gufo ani Loonseemmo xaano umi gufo ani massaganna.

tini aleni leltano misileni maayi leelano yinnumoro. mentuna laabalu gowaho buudu fooxa wodhe nooinsa kinate anna uurite noo. qole alensani hiige lowo xashi dirani noo.

Macciishsha daqiiqa xaano huuro ne naggi Doogote Hobbaate assitine ane ledo mitteenni nabbambo Macciishsha daqiiqa xaano huuro ne Macciishsha daqiiqa.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

Konne darga manchu addi addi garinni yanaasincho hayyo horoonisine loonsooni yowollo aana haranni leelanno isi noo wayi addi addi horo aate lowo geesha kaa'lanno

Qalihu Lossinanni gedensaanni kayinni geeshsha ikkite mitteenni heedhanno Qalihu Lossinanni gedensaanni kayinni geeshsha ikkite Qalihu Lossinanni gedensaanni kayinni geeshsha ikkite.

Xa tenne missile aana worroonniri buunxe la'nanni woyiite leellishshanni noori ninkera kincho taashshine dirre loonsoonni doogo aana worroonnita babbaxxino uduunni wodhinannita haqqunni loonse waajjo buurroonni uduunnicho xawissanno.

Kuni misilete la'neemohu manu caate dada'lanonna wolu kayinni hidhanno minetti, caate manu gate kaase iillishanobwoyi dikkote fushanotanno ikkituro manchu beetira kayini fayimatte gawajo abitano

Shiimmaadda eo abbanno daddalo daddallanni basenna giiddosi horameeyyete hasiisanno udiinnichi gari garisinni duunaminoha mitu buudhate horo aannoha ikkanna mitu kayinni su'niissate horo aannoho

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

Kuni la'neemmo uduunnichi lowonta kaallanonkeho lawishaho mine loosi'neemmorira horonsirate kaallanonke qoleno babbaxitino muro mudhate horonsi'neemmo uduunnichooti konnira hidhine horonsira hasiissannonke

Hodhishu anao horo lowote hodhishu giddo addi addi horo no hodhishu aanno horo giddo mitte hige calla hendooniwa mare iilate lowo horo aano

Beeggitu kayinni iillannose Loossinanni qarrinninna lubbosenni roore jaallase oso litannosehura yaaddino Beeggitu kayinni iillannose Loossinanni qarrinninna lubbosenni roore jaallase Beeggitu.

mitu Hanqinohu Hanqinohu mitu bae Boroodi Aaddicha ya bushiinshona daynohu buna gudara ikkinota mine massine anfannina hanni wodanunni hedanni gani !

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate lekkate wodhinanni koatte woy siliphere leelishshanno

Mannu mitto minne duunnamme ofolle nooti nna babaxxinno garinni loonseenna noo juusse kurisette aanna wodhe, mittu aganna mitu alibbanni qole wodhe noohu leelanno

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Tini jajjaba hijaarra noohu jawu katamira ikkikki digantino. Qoleno yogoo hijaarra gobbanke itiyophiyahono xa lowoti no. Roore addisi awawu katami giddo afantanno.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate tini biirote uduunne ikkasi lellishshanno

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltanno kawiicho lowo sagale mine mannu maa assanni nooikka

Konne darga leelanno beeti addi addi garinni biifanno uduune adhe dubbo bifisanni leelanno dubbu addi addi horo giddosi babaxitino horo amadino

Tenne basera lamu mannooti nooha ikkanna, kuri mannootino amma'note amanyoote wonshitanni nooha ikkanna, tini amma'nono orittodokisete amma'no ikkitanna, fooxa uddirino manchin ko'i manchira huuccanni noosiho.

Kuni misilete aana leellanni noohu lame manna hirbu aana ofoltw noore leellishahanno kuni manni muro kaasanni noo manna ikkanna ntini lowo horo afidhinote.

tini aleni leltano misile matti yinumoro. kunni lelanohu sagalete mine lawano bettu dinicha hare maanaho iitara anino hako mine offolinayiti barcimano noo.

Lowo gede biiffannota hayisso, lame jajjaba haanja daro afidhino haqqenna duucha mini saada millissanni hayisso ittanni nootanna miname goofinokkiha haqqunni mini afamanno

Addi addi looso loonsanni ba ate yaate woyi mittu korkaatinni uurrinshuwanna bodillaannare hadhaawe ba ate yaate Addi addi looso loonsanni ba ate yaate.

kowiicho kaamelu woy makeenu uurre noohu leellanni nooe anera baxisanno garinni gamba yee nooti leeltannoe konnira doogono bukaame kincho xaalla tungoonnite

Tinni misile xawissanni noori maatti yinummoha ikkiro lowo baggaamme baattonni alibba woro hige kubbanni noo foonichchi kooffichoho wo'me heerasi xawissanno yaatte

KOnne. darga. addi addi aduwu agarano leeltano insa uyiitanno horo addi addite mite gobbara uyiitanno horo mite gobba wole gobba ledo kiphi yitanoki gede addi addi horo uyiitano

Beetto haqqu hunda uuritte nootti gitaarre amaxxitte woy godo'linaanni garinni wodhitte nootti leelittanno. isenno gitaarenno beettonno biiffanno garinni nootti leelittanno yaatte

Tinni ha'lalado doogo mannu loosirino gatira albaanni leelitanni noota ikitanna konni gatira qacete lolahunni baatto lowo geesha hoshooshantanni noo daafiri tenne kaansoonni weese iilitaka yee dadaloomo.

Tinni muusse danna bulla lowo geeshsha biiffanno garinni leinnotti leelittanno yaatte. ise horo lowotte afidhinno sagalimmatte, xaginatteho wkl heeranna yinne kulanni

Batto kaaliqi kalaqise woyiitte manchi beettira dancha horo uyiittanno gede aseetti kalaqinosehu . Xa Kay hakko garinni manunno loosirinno isenno laalicho danchu garinni amadinno yaatte

Tini hawaasi quchumira afantanno rosu mineeti. Konni rosu mini su'mino furra rosu mine yaamamanno ikkanna lowo ooso haare rosiisanni no.

Afuu Jirte Ha runsi keeno afuu jirte assoote wo naaltanno woyte kifilete milli yitanni assootensa fooliishshote amado garinni loosansa ha runsi Afuu Jirte.

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro beettu qolotte fooxxa goowaho wodhe noohu leelanno

duuchu dani godo'le noote giddo mitte lekkate kaaseeti kowiichono godo'laano mittu dani uduunne uddidhe mittu qaaqqo amadeenna mittu ofolle noota anfani

tini aleni leltano misileni maayi leelano yinnumoro. kuuni bifano minneti isira walchoho koolisho qalane ganoniho imidono gidodono bifanorinni minoni imido dume qorqoroni fukinoni.

Tenne misilera weese buuyyote mini duucha jajjaba haqqe shiimmada haqqe hattono kawanna ka'aa hige ilaalu leellano kurino lowonta haanja dana afidhinoteeti

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

Tinni siliperette yinani ko'atte ikkittana iseno woriddose goriddu Dani kuula afidhinote aaniddose lamu danni kuula afidhinote iseno wodhinanni woyite injittanote

Ha runsi keeno assatenni assoote shotu garinni roore kaajjadda assootubba loosa dandiitinore bande affa dandiinanni Ha runsi keeno assatenni assoote shotu garinni.

Tinino afoo garunni horonsi ra ikkitanni coyi ratenninna borreesatenni assaawe biddi asse xaadate dandoo amaddinote Tinino afoo garunni horonsi ra ikkitanni coyi ratenninna borreesatenni.

Loossinanni Lawishsha Aleenni la numo lawishshi garinni lawishsha eemmo nena aantete noo qaallara gurcho fichensa eema nenna seekkitine la e daftari ne aana borreesse.

Sidaamu budu seennu uduunne woy qonxolo uddire goowaho diiga woy ba'latto di're, angate gume wodhe, qubbete cuue wodhenna mitte mittete qurra daranni noowaati.

Agatto babbaxitino xagga horonsi'ne loonsanni. Konne kayii dankiira yitanno borro noo agatto ikkitanna beettu woyi beetto anga woroo wore amade no.

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

fichenna gurcho fiche daqiiqa Fidalete jawishasha Looseemmo Isayyo borreessa Qaallannita Addaarro Fiche Mini Looso Buuxa daqiiqa qaallannita addaarro fiche mini looso loossu woyte yaa mayyaatero leellishanna ha runse.

Baadiyeette baattora mine konne uulla qanse minnoonnihu leemichchotte minni woy sheekunni fukkinnonni minni gateenni hige jajabba weesenna , leemichcho lowotti no.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

ani lawishsha aanna la e borreessitinoonni dawaro aane Lawishsha noo garinni taaltinoro buuxidhe ani lawishsha aanna ani lawishsha aanna la.

Lekkate wodhinanni caama yaa lowo geesha biifanoho lekkano lowo gudaatinni agara dandaanoho yaate konnira caamu lekkate lowo geeshsha hasiisano yaate

Tinni illete leelitanni nooti hodhishshaho kaalitano mottorrete sayiikileti tinni Mana kawiini ka'a hajja iilarra mudamino Mana haadhe wiinamunni hasino dariga iiliahshano.

Xa tenne missile aana la'nara leellanno gede assine kayiinse worre hee'noonniri buunxe la'nanni woyiite leellishshanni noori ninkera amaaru afiinni borreessinoonni borro leellishshanno.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Tinni quchumu gido afantano ha'lalado doogo ikitanna tenne doogote aanna addi addi hodhishinna Manu haranni no. Tenne doogo qooxeesira kayinni babbaxino hijaari leelano.

Togoonni gawajjantino baatto lowo guma Lawishshaho Oksijiine naytirojiine uyitannokki daafira mannu hatte baatto kaarboone kaarbooni agure wolewa ha ranno woy giidhatenna monoksayde kaarbondayokisayde sagalete hasatto wonshi rate dubbu haqqe mitteenni nna.

Nabbawa daqiiqa Ficheete ayyaana ayirrisa hananfannihu Qawaadu hawarro ikkanna hakko barra Looseemmo fiixaari hawarro yinanni Nabbawa daqiiqa Nabbawa daqiiqa Ficheete.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

anni la geeshsha xaa Gabbisora Gabbisora xaa geeshsha la anni sammi yiinoti lowo geeshsha xissiteennasi umo milli assanni Loggiti Eewana !

mimmito ayirrissannonna affanno gede jawaachishatenni dagoomitte dandoonsanna ayirrisamate gadensa gotti assa dandiinanni mimmito ayirrissannonna affanno gede jawaachishatenni dagoomitte mimmito ayirrissannonna.

manchu meesane amade haqqe boncanni hee'noonniti leeltanno haqqe lowo geeshsha biiffinota woy moola boncanni hee'noonniti nooti leeltanno cu'uno biifanno .

Kuni bisi hasiisanno korkaatta Fidalenna qoonqo xaadisannohuraati Nabbawatenna fidale woshshate kaa lannohuraati Kuni bisi hasiisanno korkaatta Fidalenna qoonqo xaadisannohuraati Nabbawatenna fidale.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Kuni base quchumaho kunni quchummi giddono doggote imaa jawwu kaameli, shiimu kaameli noo onittu Manni harranni noohu leelanno middadonnino Minna noo

Kaamelu alba eela hige haranni noo. Guraa higgeno haanja muro leelitannoe. Badhesiinni hige isira hoodete bajajeno hadhanni no.bajaji badhee mancho no.

Konee darga adddi addi geeri miteeni ofolle addi addi hasaawo assani leelanno insa noo base adi addi garini loonsooni uduunichi afamanno

MiMu giddosi addi addi horo aano aano horo giddo mitte maate ganba yite heerate ikko mini saada ganba yite heerate lowo horo aano

Egensiishsha babbaxino garii sayiisa dandiinanni. Lawishshaho huurote duduwa dandiinanni. Borroteyi mannaho nabbawate injaanno gede assine shiqisha dandiinanni. Egensiishshu qoleno mannaho lowo horo aanno.

Uduunnu mine ashangulittete udisiinse worroonnihu leelanno yaatte. Hidhaanno manira biiffe leelanno gede hakko isera woroonni. Xa tenne aanna la'nanitti amuwu uduuneetti.

Qaallate Egenno Uurrishshunna xa mote malaate daqiiqa Isayyo boreessa Qoollannita Addarronna Gurcho Mini Looso Buuxa daqiiqa Fiche Borreessa Qaallate Egenno Uurrishshunna.

kuni duucha basera horonsi'nanni muuziiqu uduunnicho ikkanna konni uduunnichi su'mino keboordete yine woshshinanni, hattono danasi kolishsho ikkanna godo'linanni doogga kayiinni waajjote.

Kunni labalu lekate wodhano koate ikitanna tenne koate saadate goginni loonsoonnita ikitanna tenne koatenniti horose leka gufichunni woyi wolurinni gawajantanoki gede kaa'litano.